inzuchi iyekala iyebinzali nibuwanga nibumali ngayimihile mushimuli shehala imwanga nga anze amaliye

Nabone umutu nga emikile nga mumu gwakasile nga hanze hachusile ikala mumu gwakasile mugali mavi umutu wene imikile mbo ali kukolachina

Umutu imikile wo umutu wene agwatile zingubo zimali hanze inga hali haliko hacha mumu inga nago guli kukasa

Katimba nga bakateere eyokyina, katimba keene bakalukira zingubo, ne katimba kalara bakalukira zingoye nga babuteere ewokyina buli yasi.

Italagi nga ilinizikala zingali nga yimikile'wo nga iliko zinziga izifumbamo nga italagi yene yasililile idani nga yemikile mu bunyasi.

Batu bagali bandi bali kuzipichipichi zewawe ni khagali kali habwenewo hawenewo haliwo gusaala gugali gwaleya

Nabone mezi magaligatyo ne kumezikwene kuliko zimeli nga zasudile bitu bigali bityo nga zili kujendela kumezi kwene

batu bali mumezi ngali huhwesa bitu byewe hubileta mumezi mezigene magali umutu ngamilikile mo mbo alihuhola shina

baatu bikale anze, anze wene aliwo bitu byekutunda mwiduka bitu byene bigali bili muma duuka gabili

nabone isanu bateleko bumizo bwabili ngeli naboneko zimwanyi naboneko wanyambi naboneko kasoli

umwaana ugwatile ingubo imwaanga, umwaana wene uwe i'colour imali, wagwatile ni zingato asudile ni bitabu ne ali khujenda speed.

Nabone zinkungu zingali zityo nga kuzikung kwene kuliko jimisala, kuliko namuferi kungaji aboya kuliko ni byebulimi bindi bityo.

Kanyunyi ke kala imali kaleya munwa kimikile humbobo inga kalikudya bimuli bye mumbobo ye lidote

Nabone abantu bagali balikujenda balala balikupiki balala bali muzimotoka. Zimotoka zene zilikuza zingali zityo, abantu basanyukile

zimotoha zingali zityo nga abwene aliyo zinzu zegolofa asi yene nawo aliwo batu bali kujyenda baza

Nabone bantu babili nga bali kulyato kumezi magali gatyo nga bali mulyato lyawe nigumugango gwesi bakozesa kulyato.

Mayi ali ku byaala bitungulu byewe ne umwana wewe, mayi wene waboyele shitambala khumutwe, umwana agwatile isati iye nabintsari.